Laco man tye ka loro labolo kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi miyo itwa cam i yo mapol maclo moko kun en woto ki i teng yo maram maram.

lela man tye ma kijengo i teng gudo kun i kom lela man tye ki tweyo labolo madwong adada kun bene lela man tye ma kijengo ajenga ki tal kun bene yo gudo man bene tye ma otal adada.

Man pii nam dok pii nam man tye madit adada kun bene ngat acel tye ma ocung kun woto ki yutu rec i pii nam man kun bene en tye ma ocung kene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

Man yo gudo dok yo gudi man tye marac adada kun yo gudi man tye daba matek adada kun bene boda boda tye ma gucung iteng yo gudo man kun gucung cok ki ot ma kiwero kome kala ma yelo.

Man pii nam dok pii nam man tye cok adada kun bene tye ki godi ma tino tino cok i tenge dok laco acel tye ka yuto rec i pii man.

Bim, dok bim man tye ma obuto i kin yat kun entye ma oti matek adada kun bene yec kome tye ma oput oput dok bim man tye ma obedo kun nen calo kec tye ka nekone.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

Dako man obedo tye ka tic ki kompuita kun en tye oloto wiye mabor adada oruko bongo macol pyere wa ki kore weng kun kore tye labade bor.

Ngat man tye ka pito kic kun en tye ma oruku bongo ma oumu wange wa ki cinge pe nen ka maleng kun en bene tye ma oruku roc kun oilo wi bong kic acel tye ka tingo petene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

Dano man tye ka wot i wi got kirukogi aruka i kom toi dok bongi man tye bongi gomci ki obyelo bag i ngeye latere ma kitweyo i kome med ki koti ma kiruku.

Man yo gudu dok yo gudu man tye madit adada kun kionyo lam i ye kun wegi mutoka ki wegi pipiki madwong adada tye ka ngwec iyo gudu man.

Man toyo rec dok toyo rec man tye makingabo kun wiye odok malo, dok toyo rec man tye ma kiwero kome kala mapat pat kun kilingo wange alinga.

Lutino man gua ki i kulu kun bene gutingo pii i lela kun gutweyo jerican adek dok ngat acel tye ma tye ka loro lela.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

Dako man tye ka tic ki kompiuta kun en tye ma obedo abeda i wi kom kun tye ka woto ki mato cayi kun en bene tye ma oloto yer wiye mbor adada.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

Man cing dano dok cing dano man tye ma kimiyo matek adada kun bene cing dano man tye cing dano macol kun bene cing man tye ma otal matek adada

Puc man tye ma obuto ka ma yugi tye iye dok puc man kome tye macol kun bene yugi tye iyec kome kun en tye ma obuto ite nyonyo kun nyonyo man kome tye kinyal matek adada.

Man yo gudo dok yo gudo man tye matidi dok tye ma otal kun muno aryo tye ma tye ka wot iyo gudo man kun acel tye ma dako acel tye ma laco kun mego acel tye ka wot iyo gudo man kun oa ki ipoto.

Man yo gudo dok yo gudo man tye madit adada kun yo gudo man tye ki odi i tenge dok ot acel tye ot gurofa ma wiye tye madit adada kun bene dyang acel tye ka wot kun kato i nyim ot gurofa man.

Man lanyut me lobo Uganda dok lanyut man tye ki jami ma tye i ye kun tye ki lacek med ki owelo med ki kwot.

Laco man tye ma obedo i nget yeya kun entye ki ter ma ki keto gi tye i kavera dok en tye ma oruko vec kun entye ma ongedo wiye ma olil adada.

Latin man ocung inyim dugola dok latin man pud tye latin matidi adada kun bene tye ocung inyim doggola kun kom ot man tye ma ki guru agura bao

Man tye bandera pa lobo mapadipadi dok bandera man tye ma ki terogi kun bene bandera man weng tye kala madipadi

Man bunga dok bunga man tye madit adada kun bene te ki yadi madwong adada dok bene yogudo aryo tye ma okato ki i teng bunga man.

Man mugati ma kitye ka catone dok mugati man tye madwong adada kun kiketogi i cania dok mugati man tye inge cumbuca kun bene tye ma komgi tye ma owang wang manok nok.

Man yo gudu, dok yo gudu man tye okato ki i kin yadi kun yo gudo man tye gudu motal adada kun yadi ma i yo teng gudu man tye madongo adada kun bye bene tye i teng yo gudu man.

Bim man tye ma oti matek adada kun bene en tye ma obedo i kin lum kun bim man tye ka woto ki kayo lwete kun yec kome bene dong tye ka bino matar tar.

Dako man tye ka cat kun en tye kacato nyanya kun nyanya bene tye ma ki teko madwong adada kun woto ki lwokko mukene kun canogi i pulet pulet

Man dek dok dek man tye kitoko kiketo i cwan kun dek man tye labongo pige kun i kin dek man tye mutungulu ma kingwero ma pe ocek ki ringo med ki nyanya bene.

Man jubi dok jubi man tye gucung i pii kun aryo tye ma gitye ka tuko kun bene gingweco i dye pii acel tye ka wot i teng pii manlo ki ilumlum.

Man ature dok ature man tye kala ma yelo kun nyig kic acel tye ma opye i kom ature man kun tye ka cwiyo moc ature man dok moc ature man bene tye ma oduny kun tye i kom nyig kic man

Lee man tye i pii dok lee man kume tye ma ocwe adada kun bene gitye gin aryo i pii man dok lee ma tye ma en kwo i pii keken

Dano man tye ma oyeyo becen iwiye dok i becen man tye ma ocano jami iye calo cwan dok dano man tye ma oboyo wiye kun en tye ma oruko kor bongo makwar.

Dano man tye ka yubo cweta kun tye ka kwoyo cweta ki calani lakwor cweta ma carani lakwo cwera man tye ki waya waya mo madwong i ye matek adada, kun bene tye ki tol atek makirubo i ye.

Man mon dok mon man tye ma gucung madwong adada kun gitye ma guruko tiko ma kirupo arupa madwong adada ingutgi kun mukene tye ma gubyelo lutino ingegi.

Winyo man tye ka tuk kun winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man tye ma yelo.

Man pii nam dok pii nam man tye madit adada kun bene tye ka twagge matek adada kun winyi tye ka tuk i wi pii nam man laco acel tye ma ocung i wi gin mo ma kicweyo i teng pii kun woto ki neno pii man.

Man lee, dok lee man tye ma gibedo i pii kun bene gitye ka woto ki tuku dok lee man tye ma gucwe adada kun bene itgi tye matidi kun ulutte aluta

Man dak tari dok daktari man gitye ka tic i kom latwo kun bene daktari man bene gitye madwong kun guruko camo ngeye i umgi dok mukene bene tye ka dunyo jami me tic.

man pii nam dok pii nam tye madit adada kun bene iteng pii nam man tye ki kweyo adada dok co madwong tye k apeyo net kun giwoto ki i pii nam man

Man dyang dok dyang man tye dyang nyagkole dok dyang man tye matek adada dok tye ka wot ki cam dok dyang man tye ma tunge tye maboco adada.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

Man modi dok kodi man tye madwong adada kun kiketogi i bedi kun bedi man tye ma kiyubo madit adada mukene kiguro wigo.

Laco man tye obedo kun tye ka tic ki kompiuta kun en oketo kompiuta i wi meja en obedo ki kom bene oketo cimme i nget kompiuta man

Man yo gudo, dok yo gudo man tye makionyo i ye lam kun yo gudo man tye ma kilworo alwara tye round about kun bene tye ki cel madwong i diround about man adada.

Nyig kic dok nyig kic man tye madwong adada kun bene nyig kic man tye ma odure i dulle mapatpat kun nyig kic acel tye ma opye kun okubo kin nyig kic man weng.

Man ature dok ature man tye ature canfulowa kun nyig kic acel tye opye i kom atura man.

Man kolok kolok man tye ma odole dok kolok man tye kome ocero ocero kun tye kala macol bene ki kala makwar kwar.

Bongi dok bongi man tye madwong adada kun bene gitye kala mapadi padi kun bene bongi man tye makimoyo amoya i wi tol otok bene tye makimoyo amoya i wi yat matidi.

Dano man tye ka kako i atakarac dok atakarac man tye mabor adada kun bene atakarac man tye ma kiketo aketa iwi bao.

Man yo gudo dok yo gudo man tye ma okato ki iteng centa kun bene centa man tye ma kicweyo odi mapat pat kun bene dano tye ma gitye ka cat i odi man ducu.

Mutoka mutoka man tye ma otingo labolo mdwong adada kun bene tye laco acek ma ocung i ngeye kun mutoka man tye ka ngwec i yo gudo dok yogudo man tye ma odlil matek adada.